Makar ma kipikogi i ikica i kica madong ki matino tino kicano makar-ni i teng yo ka ma kino iye makar0ni ki i teng yung kany kimonyo iye bongi.

Latedo oruku bongo matar omako ginu mo ma bedo calo malaga icinge ti ka talo ringu titic ki gin mubedo calo malagani mi loko ringoni ci ka talo ringo jo mukene ti itenge

Nyig kopi ma kiketo i odero nyige polle weng tye macol mukene tye kala kweyo kiketogi i odero gipol ata laco ma omako oderoni oruko pyer bongo macek macol ki kor bongo labade bor ka yaka omako ederoni icinge.

Lacor lapur oruko otok i wiye oruko kor bongo labade bor ki long mabor tye ka kiro yat i pr=otone obyelo gin lakir yati abyela i ngeye ci okubo i cinge

Laco oruko otok alum alum ki yako oloro wange ki kiu obedo i ter pipiki omako cupa i cinge laco acel tye i nge tye wot i gudo dogola magiyubo ki tung kuca tye co adek magitye ka yubo dogola ki wang ot ki kom nyonyo, co ni aryo guruko tok i wigi acel pe oruko i tenge kuca tye ot mabor maleng.

Odi mabeco matye i cel matye i teng yo, iteng yo kama celli tye i ye tye lum ki pole labolo matidi.

Laco lagoro malangolo obedo i lela pa lungolo ci gitye ka coro ne acora jo mukene magubedo i lela pa lungolo bene tye anyim kuca, mutoka aryo ne, lela pikipiki bene nen, dano mucung acunga bene tye gucung i ter yat.

Latin matidi ma oruko bongo ma rema ocung inyim maka ma ki onyo me acata iteng makani tye kom matidi inge makani tye co aryo ma gubedo abeda ki latin acel matye iwot i kanget ka co aryo ni gubedo iye abeda tye kom acel ma rema

Lutino gitye ka myelo myel me tekwaro Acholi myel bola, gi awobi gitye gi yec gweko i wigi anyira pe guruko wa war i tyengi pol awobeni guruko otok ityengi.

Labolo ma kicanogi me acata i dog cat labolo mukene dong oceko mukene oud peya ocek kicanogi patpat mucekke kengi kiyaka ma peya ocek kengi.

Iteng ka ma kipiko iye mo mutoka, ibut mutaka tye kom matidi laco ma piko moo-ni okwako pyere bedo waci dong opiko moo i pikipiki pa laco madwoyo pikipiki ni laco ni obedo abeda iwi pikipiki ne iteng kwica tye dako mo ma otweyo wiye oruko pye bongo macol odi bene nen odi mabeco bene nen cok ki ka piko mo eni

Dano mapadipadi ma gitiyo ki yoo dano ma giti wot ki tyengi won pigipigi mapol giti ka gwec ki pigipigi i yo laco acel ma ti dwoyo lela bene nen otingo lawotte i te lelane mutaka matino ki madwongo weny nen iteng yo-ni ti odi manen ki yadi

Pii madit i pii man tye iye winyo ma ti iwi yamo bene nen i cal man winyone gitye gin abicel.